Qonna sanyii jechuun qonnaan bultoonni qonna isaanii keessatti sanyii midhaan sana yookiis sanyii gosa midhaanii sana baay'isuudhaa fi qonna qotanii yookiis immoo yeroo midhaan sana galfatanii baay'isanii wagga isa lammaffaa irratti immoo qonni sun akka baay'atu taasisa.

midhaan argamsiisaa jechuun qonnaan bultoonni qonna isaanii erga qotanii yeroon isaa gahetttii callaa argatu. callaan isaan argatan suni midhaan argamsiisaa jedhama. akkasuma midhaan argamsiisan sana nyaataaf kan olfatanii fi yookiin gabaatti baasanii kan bu'aa gar irraa argataniidha.

Sirna furdaa jechuun biyya tokko keessatti sirnonni garagaraa kan taasifamaniidhaaf. Fakkeenyaaf sirni fuudhaa fi heerumaa biyya tokko keessatti haala ho'aa ta'e tokkoon yoo gaggeefame sirna furdaa jedhama. Fakkeenyaaf sirni gaddaa fi gammachuu biyya tokko keessa jiruu sirna furdaa jedha.

Baankii nyaataa jechuun tajaajila nyaataa kan fayyadu yookiis immoo deeggarsa nyaataa kan taasisu hawaasni tokko nyaanni hanqinni nyaataa yeroo mudate kan deeggarsa taasisuu fi haala raabsaa fi qoqqoodinsa nyaataa irratti kan hojjetu baankii nyaataa jedhamee beekama.

bineensota bakkee jechuun bineensota bosonaa bakkeetti galanii jiraatanii dha. akkasumas isaan nama waliin walitti madaqanii kan hin jiraannee fi ofii isaanii soorata mataa isaanii fi bakkeewwan jiraan yookiin bakkeewwan bulanii fi oolan ofii isaanii kan qopheeffatanii fi nama waliin walitti dhufeenya kan hin qabnedha.

Sirni furdaa jechuuni sirna jabaataa biyya tokko keessatti haala sirriidhaan gaggeeffamu yookiis immoo ummanni kabajee kan sirna sana gaggeessa ka fakkeenyaa fi sirni fuudhaa fi heerma biyya keenya keessatti sirni furdaa jedhama kanaa fi sirni gaddaa fi gammachuu biyyaa tokko keessatti gaggeeffamu.

Qonnaan bultoota jechuuni namoota qonnaarratti hinrahanii jireenya isaanii jiraatan yoota'anii isaaniif biyya tokkoo fi waaqabeessumma goddaa kan qabaniidha. sababani isaasii oomishaalee garagaraa oomishuudhan gabaadhaaf dhiheessuun tajaajila waasaaf fayyada.

Baankii nyaataa jechuun baankii deeggarsa nyaataa yookiis immoo iddoowwan hanqinni nyaataa muddamanitti deeggarsa taasisuu fi yookiis immoo yerootti daa'imman haadholii fi maanguddoowwan garagaraa beela'anitti deggarsa kan taasisu jechuudha.

Misooma bosonaa jechuun namoonni bosonaa misoomsudha yookiis immoo naannoo saaniitti biqiloota garaagaraa dhaabuudhaanii naannoon isaanii qilleensa sirrii akka godhatuu fi biqiloota baala magariisaa garaagaraa dhaaqanii tajaajilota garaagaraa kan irra

Midhaan nyaataa jechuun qonnaan bultoonni midhaan qotaan nyaataaf kan itti fayyadamanii fi akkasuma gabaafillee kan oolchanidha. Namni tokko nyaata malee jiraachuu sababii hin dandeenyeef midhaan nyaataa kanneen akka Xaafii, qamadii, boqqoloo fi kan kanaa fakkaatan oomishanii nyaataaf kana olchan.

Qonna sanyii jechuun qonnaan bultoonni sanyiin midhaan isaanii yeroodhaan akka argamu yookiis immoo bara baraan akka sirritti baay'ate argamu kan taasisanii qonna sanyii jedhama. Innis bifa keenyaa fi midhaan bara kana qotan bara dhufu immoo hedduuminaan baay'isanii galfatu.

Misooma bosonaa jechuun namoonni bosona dhaabuudhaan naannoo isanii bosonoomsun itti fayyadaman yookiis immoo bosonawwan garagaraa kan isaan eeganii yookiis immoo warri barbaadaa'imoo deebisanii kan bosona biqiloota dhaabanii misooma bosonaa jedhama.

midhaan argamsiisa jechuun namoonni midhaan oomishanii galii isaanii sana argatanii midhaan nyaataaf kan oolchan kanneen akka xaafii, qamadii fi boqqoolloo nyaataaf itti fayyadaman midhaan callaa argamsiisan sana midhaan argamsiisan jedhamee kan beekamuudha.

konkolaataa qonnaa jechuuni namoonni konkolaataa qonnaa fayyadamanii qonna isaanii haala gaarii tokkooni kan xumuratanii yookiis immoo yeroo gabaabaa keessatti qonnasaani xumuraniif konkolaataa qonnaanii fayyadamuu innis galii guddaa akka argamsiisuu fi kan fayyadudha

Qonnaan bultoota jechuuni namoota qonna irratti xiyyeeffatanii diinaagdan isaanii qonnaa ta'eedha. Akkasuma faayidaan qonna irra isaan argatanii midhaan oomishanii galii isaan argatan madda galiif kan oolchan yookiis gabaaf dhi'eessanii akkasuma madda nyaataaf illee kan fayyadaman qonnan bulutoota jedhamu.

Midhaan nyaataa jechuun midhaan madda tajaajila nyaataa ta'e yookiin immoo kanneen akka xaaafi qamadii boqqoloo garbuu fi kan kana fakkaatanii midhaan nyaataa jedhamanii kan ramadamaniidha . Akkasumaa faayyidaan isaan qaama madda pirootiinii garagaraa ta'uudhaf lubbuun namaa nyaata malee jiraachuu waan hin dandeenyee fi midhaan nyaata baay'eessa barbaaduudha.

Midhaan argamsiisaa jechuun qonnaan bultoonni midhaan erga qotaniitiin booda yeroon isaa yeroo ga'eetti yookiis moo waqtii itti midhaan haamuutti callaa gaarii kan argamsiisaniidha. Akkasuma faayidaa maatii isaaniitiifillee madda nyaataatiif akka ooluu fi tajaajila gabaadhaafillee kan ooluudha.

midhaan nyaataa jechuun midhaan namoonni nyaataaf itti fayyadamanidha. Fakkeenyaf midhaan nyaataa qonnaan bultoonni oomishanii galchanii nyaataaf itti fayyadamanii kanneen akka xaafii, qamadii, garbuufi kanneen kana fakkaatanii midhaan nyaataa jedhamu.

Qonnaan bultoota jechuun namoota qonna irratti xiyyeeffatanii yookiis dinagdeen isaanii qonna irratti kan hirkate yoo ta'u, galiin isaan argatanis qonnaa irraa akkuma ta'e oomisha isaaniis gabaaf dhiyeeffatanii galii kan isaan irraa argatanii qonna isaanii irrattidha.

Qonna sanyii jechuun qonnan bultoonni sanyiin isaanii akka addaaniin cinne qonni sanyii isaanii dabalee akka itti fufuuf kan isaan taasisan yookisimoo sanyiin isaanii bara kanarra barasa dhufuutti sirritti baay'ate akka argamuuf kan isa fayyadamanidha.

Midhaan nyaataa jechuun midhaan qonnaan bultoonni nyaataaf oomishanii galchan kanneen akka xaafii, qamadii, garbuu fi kanneen kana fakkaatanii; nyaataaf warreen oolan qonnaan bultoonni oomishanii kan nyaataafis ta'e yookis gabaadhaafis dhi'eeffataniidha.

agroo keemikaala jechuun kan qonnaan bultoonni qonnaa isaanii keessatti keemikaalota garagaraa fayyadamanidha. keemikaalota kana farreewwan araamaa warreen ta'anii farree ilbiisota warreen garagaraa kan ta'anii kan qonnaan bultoonni omishni isaanii haala gaariin akka galuu fi itti fayyadamani midhaansanii qulqulluu argatanidha.

sirna furdaa jechuun sirna biyya tokko keessatti haala sirrii ta'e tokkoo gaggeeffamu yookiin sirnichi jabaatee biyya keessatti kan tajaajila irra oolaa jiru fi akkasumas sirnaa fuudhaa fi heeruma sirna gaddaa fi gammachuu biyya tokko keessatti gaggeeffamu sirna furdaa jedhama.

Qonnaan bultoota jechuun namoota qonna qotuudhaan yookiis immoo qonna isaanii irratti xiyyeeffatanii diinagdee isaanii qonnarraa kan argatan jechuudha. Galiin isaan argatan akkasumallee qonna kan ta'ee fi faayidaan isaan qonna irraa argatan hedduu kan ta'eedha.

Konkolaataa qonnaa jechuun qonnaan bultoonni konkolaataa fayyadamanii yookiis immoo kan akka pirootiraaktera gara garaa fayyadamanii kan qonnaa qotaniidha. Isaanis faayidaa gurguddaadha qonnaan bultootaaf qabu. Humna salphaadhaan kan oomisha guddaa galchuu danda'anidha.

Midhaan nyaataa jechuun midhaan oomishame madda nyaataatiif kan itti fayyadamu jechuudha. Midhaan nyaataa kuni kanneen akka xaafii, qamadii, garbuu, boqqoloo fi kanneen kana fakkaatanii midhaan nyaataa jedhamu akkasumas oomisha gaarii erga argataniiti nyaataaf kan itti fayyadamanii fi kan hafe ammoo gara

Konkolaataa qonnaa jechuun konkolaataa namoonni qonnaaf itti fayyadamaniidha. Akkasumas faayidaan isaa qonna haala gaariidhaan qotamee akka xumuramuu fi yeroo gababaa keessatti akka xumuramuu akkasuma illee galii gaarii tokko argamsiisuu fi qonni konkolaataa baay'ee barbaachisaadha.

Qonna sanyii jechuun namoonni qonnaan bultoota ta'anii qonne isaanii akka hin banne ykn sanyii qonna midhaan isaanii sanaa akka hin bannee fi waggadha waggaati akka turuu fi sanyii sana hambisaniif facaasanii haala gaariidhaan babal'atee sanyii isaanii sana akka itti fayyadamaniif kan taasisu.

Misooma bosonaa jechuun namoonni bosona bosonoomsuu keessatti kan muka garaagaraa dhaabuudhaan madda yookiis immoo iddoowwan bineensonni jiraachuu danda'an kan ta'uu fi madda tuuriizimii ta'e madda galii argamsiisuuf akkaan fayyadu.

Midhaan argamsiisan jechuun qonnaan bultoonni qonna erga qotaniitii waqtii midhaan ga'eetti callaa isaan argansiisaniidha. Sababni isaas qonnaan bultoonni qunna isaan qotanii callaa argachuudhaaf sababbii ta'eef callaa isaanii gabaaf dhiheessanii galii guddaa irraa argachuu fi nyaataaf illee kan itti fayyadamanidha.

baankii nyaataa jechuunni baankii namoonni nyaata hanqina nyaataa muudate yookiin immoo biyyii tokko yeroo dinagdeen gar malee kufe namoonni yoo hanqina nyaataatiin hubaman yeroo sanatti baankii nyaata deeggarsa kan taasisuudha.

Baankii nyaataa jechuun baankii deeggarsa nyaataa irratti hojjetu yookiis immoo namoonni nyaata dhabanii yoo biyyi tokko deggarsa nyaataa yeroo barbaadutti baankiin nyaata biyyaalessaa sana deeggarsa gahaa ta'e kan godhuu fi daa'imman akka beelaan hin saaxilamnee fi lubbuun namuummaan akka hin miidhamne godha.

Misooma bosonaa jechuuni namoonni bosonaa dhaabuudhaa naannoo isaanii bosonoomsu yookiisimmoo bakkeewwan bosonni hin jirreetti akkoo bosonaa dhaabuu yookiis immoo midhaa wajjii wal gessama kanii bosona dhaabanii midhaawwajjiin kanoomishanii misooma bosonaa jedhama sababni saa qileensa naannoo isaanii ta'achudha.

Misooma bosonaa jechuun bosona dhaabuu yookiis immoo hawaasni naannoo sana bosona dhaabanii yookis immoo naannoosaaanii bosonni irraa cirame deebisanii bosonoomsanii haala qilleensa naannoo isaanii to'atanii madda bashannanaatiif akkatti fayyadamanii fi kanneen birootiif.

Qonna sanyii jechuun qonnaan bultoonni qonna isaanii keessatti sanyiin midhaan isaanii akka hin bannee yookiis immoo waggaa tokko qofa qotanii akka hin dhaabnee fi waggaa isaa dhufuus itti akka isaan fayyaduu fi qonna sanyii isaanii daddabarsanii ni qotatu jechuudha.

Qonna indaastirii jechuun qonnaaan bultoonni qonna karaa aadaa qotuu irra mala karaa ammayyaatiine erga qotanii itti galii guddaa kan argatanii fi haala salphaa ta'ee tokkoon galii isanii kan guddisaniidha. Akkasumas yeroo gababaa keessatti yeroo osoon fudhatiin kan ittiin hojjetan qonna indaastrii jedhama.

Qonna indaastirii jechuun qonna karaa ammayyaatiin gaggeeffamuu faayidaa guddaa qonnaan bultootaaf kan taasisuudha. Fakeenyaaf qonnaan bultoonni humna cimaa qotiyyoodhaan kan qotaniirraa gara qonna ammayyaa qonna indaastiriitti yeroo darbanii qotanii galii guddaa kan argatanii fi bu'aa qabeeyyii kan ta'aniidha.

Qonna 'indaastirii' jechuun qonnaan bultoonni qonna karaa salphaa ta'ee tokkoon akka qotaniif kan tajaajilu akkasumas illee faayidaawwan garaagaraatiif kan fayyadu. Fakkeenyaaf qonna 'indaastirii' haala salphaa ta'ee tokkoo fi qonna qotuu isaatii qonnaan bultoota qusachuu fi humna qonnaan bultootaa kan qusatu.

Agiroo-keemkaalota jechuun qonnaan bultoonni qonna keessatti qonni isaanii oomisha gaarii akka argamsisuu fi haramaawwan garaagaraa yookiis immoo jarmoota midhaan isaanii jalaa balleessu sana keemkaalota garaagaraa bitaanii kan itti fayyadamanii miidhaa sana irraa balleessanii callaa gaarii itti argatanii agiroo-keemikaalota....

baankii nyaataa jechuun baankii deeggarsa nyaataa taasiisuu danda'u jechuudha. baankii nyaataa kunii biyya keenya itiyoophiyaa keessatti namoonni yeroo beela'aanii yookiin yeroo nyaata dhaban baankiin deeggarsa kennuu danda'udha. akkuma addunyaatti illee dhaabbatee kan jiruudhaa.

Horsiisa loonii yookiis immoo horsiisee bultoota jechuun namoota horsiisa loonii irratti xiyyeeffatanii dinagdeen isaanii horsiisa loonii ta'e, akkasumas loon irraa bu'aawwan akka bu'aa foonii, dhadhaa fi aannan irraa argatanii jireenya isaanii keessa jiraataniidha.

Baankii nyaataa jechuun baankii namoonni nyaata yeroo dhaban yookiis immoo hanqina nyaataa biyyi qabu tokko baankii nyaataa sana deeggarsa kan taasisuuf akkasumas waa’ee dhimma hanqina nyaataa irratti akka hin miidhamne namoonni hanqina nyaata sana.

Qonna indaastirii jechuun qonnaan bultoonni indaastirii irratti xiyyeeffatanii kan hojjetan yookiis immoo qonna karaa ammayyaa ta'e tokkoon kan gaggeeffamu haala salphaa ta'e tokkoon yookiis immoo humna isaanii yookiis immoo yeroo isaanii hin fixiini galii guddaa ta'e tokko kan argatanidha.

qonna loonii yookiin immoo horsiisee bultootaa jechuun namoota horsiisee buloo ta'anii yookiin mmoo jireenya isaanii diinagdee isaani horsiisa loonii irratti kan xiyyeeffatee fi akkasuma sooranni isaanillee kan loon foon horii fi kan aannan irratti hundaa'edha.

Qonnaan bultoota jechuun qonnaan bultoota qonna irratti xiyyeeffatanii kan hojjetan yookiin diinagdeen jireenya isaanii ittiin fooyyeffatanii jiratan qonnaadha. Innis galiiwwan garaagaraa argatanii oomisha midhaanii irratti xiyyeeffatanii kan hojjetanii fi akkasumas gabaaf illee dhiyeessuu danda'u.

Agiroo keemikaala jechuuni agiroo keemikaaloonni qonnaan bultoonni qonna isaanii keessatti akka aramaan wal gargaraan yookiin simbirroonni midhaan saani hin balleessinee fi isa kan itti fayyadamaniidha. Galiin isaanii haala gaariidhaan akka argatan...

Midhaan argamsiisan jechuun qonnaan bultoonni qonna isaanii keessatti midhaan sanii erga facaasanii yeroon isa ga'ee haamanii galchaniiti caallaa gaarii yeroo argatanii caallaan isaan argatan sana midhaan argamsiisan kan jedhamuudhaa. Fakkeenyaa tajaajila garagaraatiif kunitti fayyadamaniidha nyaataa fi gabaaf.

Bineensota bakkee jechuun bineensota namatti otoo hin madaqin bosona keessa yookiin boolla keessaa fi kanneen biroo kan jiraataniidha. Akkasumas nama waliin walitti dhufeenya kan hin qabnee fi yoo nama argan kan nama nyaachuu danda'anii fi ofii isaaniiti soorata mataa isaanii barbaadatanii kan jiraataniidha.

Tajaajila fayyaa horii jechuun horsiisee bultoonni horii isaanii irratti bu'uura godhatanii kan jiraatan yoo ta'u akkasuma fayyaan horii isaanii akka eegamuu fi talaalliiwwan garagaraa horii isaaniitiif taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma lubbuun horii isaanii akka jalaa hin bannee fi fayyaa horii isaanii eeggachuun baay'ee barbaachisaadha.

Misooma bosonaa jechuun bosona kunuunsuu yookiin immoo naannowwan bosoonni hin jirree tokko bosona dhaabanii haala qileensaa to'achuu yookiin immoo bakkawwan bosonni irraa cirame yookiin gubatanii tokko deebisanii bosona kan dhaabanii akkasumas faayidaawwan garaa garaatif oolchudha.

Midhaan argamsiisan jechuun qonnaan bultoonni qonna isanii keessatti qonna qotan sana tajaajilota garagaraa fayyadamanii midhaan argatan sana gabaa geessanii kan gurguranii maallaqatti jijjirratan yookis immoo madda nyaataatiif akka nyaataatti kanitti fayyadaman midhaan argamsiisaa jedhama.

Midhaan nyaataa jechuun midhaan nyaataaf taasifama yookin warrin nyaataaf oolaniidhaa. Fakkeenyaaf kanneen akka xaafii nyaataa akka biddeenaaf oluu, boqqolloo, qamadi fi garbuun fakkaatanii midhaan nyaataaf oola yookiin immoo soorataa oolaniidhaa jechuudha.

Qonna konkolaataa jechuun qonna konkolaataadhaan taassifamu yookiis qonnaan boltoonni qonkolaataa fayyadamanii qonna qotan jechuudha fakeenyaa fi qonna konkolaataa jechuun qonna karaa ammayyaa tahi tokkon gaggeeffamu aalas albaatahiin gadii guddaa tahi tokko akka argataniif kan tajaajilu.

Agroo keemikaalii jechuun keemikaalota qonnaa jechuudha. Keemikaalonni qonnaa kun ogeeyyota qonnaatiin kan kennamu akkaataatti midhaan sanaa fi barbaachisutti kan kennamu yookiinis immoo safara mataasaa danda'e tokkoon kan midhaan itti buufamee aramaawwan gara garaa fi ilbiisota gara garaa irraa ajjeesudha.

Bineensota bakkee jechuun bineensota bosonaa bakkeetti yookiis immoo bosona keessatti galanii nama waliin hin jiraanne yookiis yoo namatti dhufan nyaachuu kan danda'anii fi akkasumallee soorannisaanii foonii fi biqiloota ta'e namatti madaqanii kan hin jiraannedha.

Qonnaan bultoota jechuuni namoota qonnarratti bu'uureffatanii hojjetanii biyya kanaa fi bu'a guddaa argansiisu danda'aniidha. Fakkeenyaaf qonnaan bultoonni caalaa oomishuudhaan gabaf dhi'eessanii hawaasni akka irraa fayyadamuu ni taasisu.

Agiroo keemikaalota jechuun qonna keessatti qonnaan bultoonni galii gaarii tokko argamsiisuudhaafi agiroo keemikaalotatti fayyadamu. Gabaarraa bituu yookiis immoo bakkeewwan qorichoonni itti gurguraman irraa bituudhaan ilbiisota midhaan isaanii nyaachuu danda'anii fi aramaawwan gara garaa balleessuudhaa fi agiroo keemikaalitti kan fayyadamanidha.

qonna sanyii jechuuni qonnaan bultoonni qonna sanyiin isaanii waggaa irraa waggaatti yookiisimmoo baroota dheeraaf akka itti fayyadamanii fi haga isaan gahu erga fayyadamanii booda sanyii kan yeroo midhaan sana facaasanii sanyiisa biraatti akka ta'uu fiidha kan itti fayyadaman.

Qonnaan bultoota jechuun namoota diinagdeen isaanii qonnaarratti ta'ee yookiin immoo xiyyeffannoo qonnaa irratti taasisanii jireenya isaanii jijjiiranii maatii yookiin immoo akka madda soorataa itti fayyadamanii kan qotanii fi oomisha argatan .

Qonnaan bultoota jechuun qonnaan bultoonni biyya tokko keessatti isaan bu'uura kan ta'anii fi akkasumas dinagdee biyyattii keessatti shoora olaanaa kan taphatan qonnaan bultoota dha. Sababni isaas callaa gaarii tokko argamsiisanii midhaan nyaataafaa gabaatti dhiheessuudhaan hawaasnii kan irraa tajaajilamudha.

Midhaan nyaataa jechuun midhaanii hawaasnii tokko erga oomishee oomishee yookiis qonnaan bultoonni qonnaa isaanii erga qotanii yeroo oongee caalaa tokko dhahanii kan argatanii midhaan nyaataas jedhama midhaan nyaataa keenakka ciraafii qamadii boqolloo garbuu fi kan kana fakkaataniidha.

sirna furdaa jechuun sirna biyya tokko keessatti jabaate geggeeffamu jechuudha yookisimoo ummanni ala sirritiii tokkummaan sirna sana kaabajee kan ittiin bulu fakkeenya sirna fuudhaa fi heerumaa biyya tokko keessatti gaggeffamu sirna furdaa jedhama fakkeenya sirni gaddaa fi gammachuu biyya tokko keessa jiru.

sirna fudhaa jechuun sirna naannoo tokkotti yookin biyya tokko keessatti baay'ee beekama ta'ee fi haalaan lafa qabateen hawaasni sirrinaan itti fayyadamudha. fakkeenyaa fi sirna fuudhaa fi herumsaa biyya tokko keessatti baay'ee beekamaa fi jabaa kan ta'edha.

Qonna indaastirii jechuu qonna karaa ammayyaa ta'ee tokkoon gaggeeffamuu yookiisi immoo hawaasni karaa salphaa ta'e tokkoon qonna isaanii gaggeessuuf kan itti fayyadamanii qonna ammayyaa jedhama yookiis qonna indaastirii jedhama. Qonna indaastirii kon karaa salphaa ta'e tokkoon oomisha guddaa akka oomishaniif kan tajaajiludha.

Agiroo keemikaalota jechuun qonnan bultoonni qonna isaanii keessatti waan gaarii tokko argachuudhaafi keemikaalota garagaraa kan fayyadaman yoo ta'u innis aramaawwan garagaraa kan midhaan keessa balleessuu kanneen akka farra ilbiisotaa miidhaan nyaatanii balleessuu danda'anii.

Bineensota bakkee jechuun bineensota bosonatti galan yookiis immoo nama waliin ni jiraanne yookiin namatti madaqanii kan hin jiraannee fi bosona keessaa kanneen boolla keessaa muka gubbaa irraan bishaan keessaa fi kan kana fakkaatan jiraataniidha.

Tajaajila fayyaa horii jechuuni horiini isaanii dhukkuboota garagaran akka hin qabne yookiis immoo erga dhukkubaan qabamanii dhukkuba isaanii irraa akka fayyanii fi talaalliiwwan garagaraa kan taassisanii horsiise boltoonni horiin isaanii fayyaa ta'uun baay'ee isaaniif bu'uura kan ta'ee kanaafuu fayyaa horii isanii eggachuun baay'ee barbaachisaadha.

tajaajila fayyaa horii jechuun dhaabbanii tokko fayyaan horii tokko akka hin bannee fi tajaajila fayyaa horii irratti kan xiyyeeffatedha. horsiisa bultoonni bu'aa gaarii tokko akka argatanii fi fayyaan horii isaanii akka eegamuf kan fayyadu tajaajila fayyaa horii jedhama.

Konkolaataa qonnaa jechuun qonnaan bultoonni konkolaataa karaa ammayyaa'ee tokkon qonnatti fayyadamanii kan ittiin qotan. Fakkeenyaa fi tiraaktera kan jedhamu qonnaaf kan fayyadu yookis immoo midhaan haame sasaabee dha'uudhaaf kan fayyadu karaa salphaate tokkonidha.

midhaan nyaataa jechuun midhaan namoonni nyaataaf itti fayyadaman kanneen akka xaafii, qamadii, garbuu fi kanneen kana fakkaatan oomishanii yookaan nyaataaf olfatanii fi akkasumas gabaa illee olchaniidha. namoonni midhaan hin qabne gabaa irraa bitatanii akka nyaataniif midhaan kan gargaarudha.

qonna indaastirii jechuun qonna karaa ammayyaatiin qonnaan bultoonni qotan yookiin immoo tajaajilaa qonnaan bultootaf faayidaa guddaa kan qabudha. fageenyaaf karaa salphaa ta'e tokkoon oomisha gaarii akka argataniif kan qonnaan bultoota tajaajilu yookiin immoo humna isaanii kan qusachuu danda'uudha.

Misooma bosonaa jechuun namoonni bakkeewwan bosonni hin jirre tokko biqiloota dhaabuudhaan naannoo isaanii sana bosanoomsuun haala qilleensaa to'achuu kan danda'anii fi hamma roobaallee sirreessuu kan danda'u biqiloota dhawan ta'ee fi biqiltoota dhaabuun baay'ee misooma bosonaa keessatti eeguu.

Bineensota bakkee jechuun bineensota bosonaa jechuudha. Namootti osoo hin madaqiin namarraa fagaatanii kan jiraatanii fi da'oo mataa isaanii ofiin isaaniif qopheeffatanii kan keessa jiraatanii fi nyaata mataa isaaniillee ofii isaaniitiin barbaadatanii kan jiraatanii bineensota bosonaa jedhamu.

Qonnaan bultoota jechuun qonnaan bultoota biyya tokko keessatti diinagdeeni isaanii qonna irratti xiyyeeffate. Akkasuma biyya tokkoof illee bu'aa guddaa kan qabanii dhaqoonni Itiyoophiyaa keessatti baay'ee isa bu'uuraa fi lafee dugdae biyya keenyaa kan ta'ee akkasuma qonnaan bultoonni illee haala gaariin oomishaa isaanii akka oomishan kan godhu.

Misooma bosonaa jechuun namoonni bosona dhaabuurratti bobba'aanii naannoo isaanii misoomsanii qileensa gahaa ta'e fi mukkeen babbareedoodhaan bareechanii yookiin immoo bosonaawwan dawoo bineensotaa ta'aan dhaabanii kan bosonoomsan misooma bosonaa jedhama.

Misooma bosonaa jechuun naannoo tokko keessatti bosonni hin jirre tokko bosona dhaabuu yookiis biqiloota kuusaa garaa garaa dhaabanii haala qilleensa naannoo sanaa to'achuuf kan tajaajilamanii fi akkasumas madda nyaataa garaa garaatiif kan oolan biqiloota dhaabanii naannoo sanatti bosona dhaabuudha.

Agiroo keemikaalii jechuun keemikaalota qonnaan bultoonni qonna keessatti fayyadamaniidha. Akkasumas aramaawwan garaa garaa barbaadeessuf kan danda'uu fi farra ilbiisota garaa garaa kan qonna keessatti qonnaan bultoonni itti fayyadamanii yoo ta'u galiin isaanii haala gaariin akka argamuu fi kan jarmoota keessaa balleessuudha.

midhaan nyaataa jechuun midhaan qonnaan bultoonni nyaataaf itti fayyadaman yookiin immoo oomishan oomisha isaanii sana irraa nyaataaf kan itti fayyadaman Midhaan kanneen akka xaafii, qamadii, garbuu fi boloqqeefaa warreen nyaataaf itti fayyadamanidha.

Agiroo keemikaala jechuun keemikaalota kan ogeeyyii fayyaatiin namoota qonnaan bultoota rabsamudha jechuudha. Ogeeyyiin fayyaa tokko akkaataatti qonnatti aaramaan ittiin barbadaa'u danda'uu fi ilbiisonni midhaan nyaatan ittiin du'anii agiroo keemikala.

konkolaataa qonnaa jechuun qonnaan bultoonni qonna karaa aadaatiin qotanii irraa karaa ammayya karaa konkolaataatiin qotanii qonna isaanii haala salphaa ta'ee tokkoon galii gahaa ta'e argamsiisuudhaani biyyattiif bu'aa gaarii kennaniidha. akkasumas humna isaaniiillee osoo hin baasiin karaa salphaa ta'een tokkoon konkolaataadhan qotuu danda'u.

qonna sanyii jechuun qonnaan bultoonni sanyii oomishaniitiin booda sanyiin isaanii sana akka hin bannee fi ol kaa'anii yerootti midhaan facaasuun ga'ee sana facaasanii sanyii midhaan sanaa baa'isanii yeroo dheeraaf akkatti tajaajilamaniif kan fayyadan

Bineensota bakkee jechuun bineensota bosona keessatti gala yookiis immoo kan namatti madaqanii hin jiraannee. Ala keessa yookiis immoo bakkee keessa jiraatan jechuudha. Isaaniis kanneen akka waraabessaa , leencaa, weenii, jaldeessaa fi kan kana fakkaatan fa'adha.

Qonnaan bultoonni namoota dinagdee qonnaa irratti bu'uureeffatanii jireenya isaanii jijjiiranii jiraataniidha. Akkasuma qonnaan bultoonni bu'aa gurguddaa biyya tokkoof buusuun oomishaalee gahaa tokko oomishaanii gabaaf dhi'eessanii diinagdee biyyaa guddisuu keessatti qooda olaanaa kan qaban qonnaan bultoota dha.

Tajaajila fayyaa horii jechuun namoonni fayyaa horii isaanii eegechuu akka qabanii fi horii isaanii irraa bu'aa qabeessummaa akka argatanii fi fayyaa horii isaanii yeroo yeroodhaan talaallii garaa garaa kennuufin horiin isaanii dhukkuboota garaa garaatiin akka hin saaxilamneef kan gargaarudha.

agiroo keemikaalota jechuun qonnaan bultoonni qonnaa isaanii keessatti oomisha gaarii tokko argachuu fi agiroo keemikaalota kan fayyadaman akkasumas bu'aa qabeesumaa midhaan isaanii argachuu fi farra aramaawwani fi ilbiisota garagara ajjeesuu danda'u agiroo keemikaalotaa fayyadamu.

Konkolaataa qonnaa jechuun qonnaan bultoonni konkolaataa fayyadamanii qonna gaggeessan jechuudha. Innis karaa salphaatae tokkon qonna kan gaggeeffamuu fi humna kan qusatu akkasumas saatii illee kan qusachuu danda'uu fi oomsha gaarii tokko argataniif qonnaan bultoota kan garagarudha.

Tajaajila fayyaa horii jechuu qonnaan bultoonni horsiisni yookis horsiisee loonn horisaanii fayyaa qabaatee akka buluuf yookis immoo faayidaa gaarii akka argatanii fi fayyaa horiisaanii eeguun yeroo yeroodhan talaallii horii isaaniitiif kennuun barbaachisaadha.

Qonna loonii jechuun horsiisia bultoota jechuudha. Horsiisee bultoonni kan isaanii irratti xiyyeeffatanii jireenya isaanii jijjiiranii jiraatanii horsiisaa looniiti jechuudha. Isaanis loon irraa bu'aa guddaa kan argatanii fi akkasuma gabaaf illee dhiyeechanii kan gatii guddaa itti argataniidha.

tajaajila fayyaa horii jechuun horsiisee bultoonni fayyaan horii isaanii yoo eegame malee bu'aa qabeessummaa ta'u hin dandeenye. kanaaf fayyaa horii isaanii eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. yeroo yerootti talaalliin horii taasifamu horii isaaniitii fi qorichoota garaa garaa bitanii laachuun barbaachisadha.

midhaan argamsiisa jechuun qonnaan bultoonni midhaan isaani erga facaasanii gaheetii qonna isaanii erga midhaa an isaanii dhaaniiti caalaa gaarii argata caallaan isaan argatan sana midhaan tumanii booda argamsiisa jedhama. Akka madda nyaataatiis kan ooluu fi akkasumas gabaaf illee kan ooludha.

misooma bosonaa jechuun namoonni bosona dhaabuu fi iddoo bosonni irraa barbadaa'e irratti deebisanii bosonoomsuudhaan naannoo qilleensi faalame tokko qulqulleessuufi akka ooksijiiniin bal'inaan argamu taasisuu keessattii fi haala roobaa to'achuudhaaf bosonni barbaachisaadha.

Qonnaan bultoota jechuun namoota dinagdee qonnaa irratti xiyyeeffatanii, hojjetanii fi jireenya isaanii ittiin jijjiiranii, maatii isaanii ittiin bulfatanii qonnaan bultoota qonnaa irratti hunda'anii hojjetanidha. Isaan akkasuma dinagdee biyya Itoophiyaa kan ittiin guddisaniidha.

Qonna konkolaataa jechuun qonnaan bultoonni qonna karaa aadatiin qotuu irra karaa ammayyaatiin qotuu bu'aa qabeessa waan ta'eef, qonna konkolaataa fayyadamanii, galii isaanii guddisaa kan jiranii fi haala salphaa ta'e tokkoon kan hojjetanii qonna konkolaataatiin qotuudha.

Bineensota bakee jechuun bineensota bosoonaa keessatti galanii fi boolla keessattifaa galaniidha. Nama waliin osoon hin madaqiinii qofa isaanii ba'anii kan jiraataniidha. Isaaniis madda tuuriizimiitiif kan fayyadanii madda soorata tokko tokkof kan fayyadaniidha. Kanneen akka bosoonuufi kurupheefa nyaataf kan oolanidha.

Misooma bosonaa jechuunni namoonni naannoo isaanii bosonoomsu yookiisi mmoo biqilaa naannoon isaanii bosonaan akka guutaa taasisuun misooma bosonaa jedhame kan beekamu yoo ta'u biqiloota garagaraa dhaabanii madda nyaataaf kan ooluu fi ooksijiinii oomishuuf ta'u.

sirna furdaa jechuun sirna biyya tokko keessatti haala gaariin gaggeeffamu yookiin immoo haala sirriidhaan kabajamee itti adeemamu jechuudha. fakkeenyaf sirna fuudhaa fi heerumaa biyya tokko keessatti yookiin immoo biyya keenya itiyoophiyaa keessatti iddoo olaanaa kan qabu sirna furdaa jedhama.

Horsiisa loonii jechuun horsiisee bultoonni loon kan isaanitti fayyadamanii horsiisaniti gabaaf illee kan dhi'eessan jireenya isaanii jijiiranii, foon isaanii illee nyaatanii, aannan isaanii dhuganii. dhadhaa isaanii gurguratanii yookiin nyaatanii kan irraa fayyadamanii horsiisee bultoota jedhamu.

Horsiisee bultoonni horiin isaanii akka fayyaa argatanii fi yookiin immoo tajaajilaa fayyaa horii isaani irratti xiyyeeffatanii kan hojjetanii fi maddi daldala isaanis loon isaanii kan ta'e fi maddi nyaata isaanis loon isaanii kan ta'ee dha. Akkasuma loon horsiisee bultoonni baay'ee bu'aa qabeessa.

qonnan bultoota jechuun namoota dinagdeen isaanii qonnaarratti xiyyeeffate akkasumallee kan isaan madda soorataa godhatanidha. oomisha ofii qonnaan bultoonni oomishatan sana kan akka maddaa nyaataatti fayyadamani akkasuma illee gabaaf dhiyeessanii galii irraa argachuu danda'anidha.

midhaan nyaataa jechuun midhaan nyaataaf namoonni itti fayyadaman fakkeenyaaf xaafii, qamadii, garbuu, boqqolloo, boloqqee fi kanneen kana fakkaatan nyaataaf kan itti fayyadaman akkasumallee gurgurtaa gabaaf oolchaniidha. namoonni midhaan hin qabne gabaa sana irraa bitanii akka nyaataniif kan fayyadudha.

qonna indaastirii jechuun qonnaan bultoonni qonna karaa mala ammayyaa ta'ee tokkoon qonna isaanii kan gaggeessanii kanaaf iyyuu karaa salphaa ta'ee tokkoon qonna indaastirii galii gurguddaa argachuu kan danda'anii fi humna namoota qusachuu fi sa'aatii qusachuu keessatti ga'ee olaanaa.

midhaan argamsiisan jechuun qonnaan bultoonni midhaan isaan qotanii yookiin immoo erga qotanii midhaan callaa mana isaaniitti galfatanii midhaan argamsiisan jedhama. midhaan argamsiisan jechuun qonnaan bultoonni qonna qotanii nyaataaf, madda galiif fi gabaaf kan dhiyeessan jechudha.

qonna sanyii jechuun qonnaan bultoonni sanyiin isaanii akka jalaa citee yookiin immoo akka hin dhumnee fi bara baraan qootuu waan barbaadaniif yookiin oomishuu waan barbaadaniifi qonna isaanii sana keessatti sanyii sana ka'anii bara isa dhufuufis akka babal'atee yookiin sanyiin isaanii sana akka baay'eetu taasisa.

Tajaajila fayyaa horii jechuun fayyummaa horiiisaanii eegachuu yoo horiinsaanii dhukkuboota garagaraatiin akka hinduunee fi tajaajila yeroo ogeeyyiin horii sana kennanii kan namoonni haa yookis immoo horsiisee buloonni fayyaa horii isaanii itti eegatan

Misooma bosonaa jechuun bosona dhaabuu yookiis immoo naannoo ofiitti biqiloota gara garaa dhaabuudhaani yookiis bosonoomsuun naannoo bosonni irraa barbaadaa'ee tokko deebisanii bosona taasisuun naannoo qilleensaa isaanii to'achuu yookiis immoo haala roobaa sirrii ta'e tokko argachuudhaafi biqiloota dhaabuun baay'ee barbaachisaadha.

Qonnaan bultoota jechuun namoota diinagdeen isaanii qonnaa irratti xiyyeeffate yookiis immoo oomisha midhaanii gargaraarratti kanneen akka oomisha midhaan nyaata kuduraa fi muduraa garagaraa oomishanii warreen jiraatanii qonnaan bultoota jedhamani kan beekamanii fi shoora olaanaa ga'ee diinagdee biyya tokko keessatti qabu.

bineensota boosonaa jechuun bineensota namatti osoo hin madaqin ofii isaaniin bosona keessaa, bishaan keessa yookiin immoo boolla keessatti galuudhaan kanneen jiraataniidha. akkasumas namatti dhufeenya kan hin qabnee fi faayidaa madda tuuriizmiitii fi akkasumas illee darbee darbee madda nyaataafis kanneen oolan ni jiru.

Horsiise bultoota yookiisi immoo qonna loonii jechuun namoota loon horsiisuudhaanii jireenya isaanii jiraatan jechuudha .Fakkeenyaa fi naannoo booranaa biyya keenya keessatti horsiisa loonii irratti kan xiyyeeffatanii fi loon isaanii irraa galii guddaa kan argatan.

Baankii nyaataa jechuun baankii addunyaa kana irratti baankii nyaataaf dhaabbate yookiis immoo tajaajila nyaataa deeggarsa nyaataa taasiisuurratti kan dhaabbatee jiruudha. Akkasumas illee namoota yookiis immoo biyyi dinagdeedhaan nyaataa hir'ina nyaataa qabdu deeggarsa kan barbaaddudha.

Qonna sanyii jechuu qonnaan bultoonni sanyiin isaanii akka jalaa hin dhumne yookiis immoo sanyiin isaanii bara baraan akkatti fayyadaman tokko waggaadhaa waggaatti baayyachaa akka dhufuuf fi sanyii sana deddeebisanii facaasanii kan itti fayyadamanidha.

Bineensota bakkee jechuun bineensota bosona keessatti galanii yoo namatti dhufan nama nyaachuu kan danda'an yookiis immoo kan nama waliin hin jiraanne nama baqachuu illee kan danda'an, bineensota bosona keessatti galanii yookiin laga keessa yookiis immoo bishaan keessa kan galanii yookiis bool'aa keessa jiraatanidha.

konkolaataa qonnaa jechuun konkolaataa karaa ammayyaawaa waan ta'ee fi qonna karaa qotiyyootiin qotanii galii guddaan edduu waan hin argamsiifamnef humna guddaa fi yeroo waan fudhatuu fi konkolaataadhaan qotuun baay'eesa filatamaa fi isa baay'ee bu'aa-qabeessa ta'ee dha.

Misooma bosonaa jechuun hawaasni naannoo tokko jiraatanii bosona dhaabuu fi ykn biqiloota dhaabuudhaan bosoonoomsun yookiin immoo naannowwan bosonni irra barbaada'anitti deebisanii biqiloota dhaabanii bosonaa kan bosonoomsanii misooma bosonaa jedhama.

Baankii nyaataa jechuun baankii namoota harka-qalleeyyii nyaata argachuuf yookiis immoo beela irra jiranii fi nyaata kan dhi'eessuu fi akkasuma namoota baay'ee harka qaleeyyii ta'an kan deeggarudha. Innis akkuma addunyaatti hundeeffame kan jiru, baankii nyaataa kun deeggarsa irratti kan xiyyeeffateedha.

Tajaajili fayyaa hori horsiisee bultoonni bu'aa gaarii tokko argachuudhaaf fayyaan loon isaanii baay'ee barbaachisaa wanteef fayyaa horii isaanii eeggachuudhaa fi iddoowwan tajaajila isaa geessuun horii tajaajila.

Bineensota bakkee jechuun bineensota bosona keessatti galanii namoota waliin madaqanii hin jiraanne tokko yookiis namoota yoo argan baqachuu yookiis ammoo nyaachuu kan danda'aniif madda tuuriizimiti. warreen oolanii fi kanneen akka bosonaa keessa jiraatan leencaa, waraabessaa fi qeerransaa.

Misooma bosonaa jechuun namoonni bosona dhaabu irratti bobba'anii kan hojjetaniidha. Akkasumas misoomni bosonaa bu'aawwan garaa garaa kenna. Fakkeenyaf haalli qilleensa akkaan kan to'atuu fi hammi roobaa yookiin haalli rooba illee yeroo isaa eeggatee akka roobuu fi kan barbaachisu biqiloota dhaabudha.

Misooma bosonaa jechuun hawaasni naannoo tokko jiraatu bosonomsuu irratti kan xiyyeeffatuufi akkasuma haala qilleensa naannoo isaanii to'achuudhaa fi biqiloota garagaraa kan dhaabanii fi haala roobaa biyya isaanii keessa jiruu to'achuuf illee kan fayyaduudha.

Sirna furdaa jechuun sirna hawaasa keenya keessatti haala sirriidhan gaggeeffamu jechuudha. Fakkeenyaa fi sirni gaddaa fi gammachuu sirna biyya keenya keessatti sirritti beekamaa ta'ee tokkoo fi sirni fuudhaa fi heerumaa akkasumallee sirna sirrii ta'ee tokkodha.

qonna indaastirii jechuun qonnaan bultoonni qonna isaanii karaa mala'ammayyaa ta'ee tokkoon fayyadamanii kan qotanii qonna indaastirii jedhama. innisi faayidaa gurguddaa biyya tokkoof kenna fakkeenyaa fi galii gaarii tokko akka argataniif kan fayyadu qonna indaastirii ti.

Horsiisee bultoota jechuun namoota qonni isaanii looni irratti xiyyeeffate yookis qonna looni irratti bobbaanii kan jiraatanii isaanis tajaajilli isaan argatanii looni irraa yoo ta'u faayidaa looni irratti xiyyeeffatanii kan jiraatanii akkasumas galiin isaan argatani.

konkolaataa qonnaa jechuun kan qonnaan bultoonni qonna karaa qotiiyoodhaan qotuu yookin karaa aadaatin qotuu irraa jijjiiranii gara qonna konkolaataadhaan qotanii callaa gaarii itti argamsiisaniidha. karaa salphaa yoo ta'u humna salphaadhaan konkolaataa fayyadamanii kan qotaniidha.

Midhaan argamsiisan jechuun qonnaan bultoonni midhaan erga facaasanii haala sirriidhaan erga kunuumsanii midhaan sana haamanii kan dhahan yoo ta'uu innis erga dhahaniiti galiif kanitti fayyadaman yookiis immoo midhaan caallaa sana kan mana isaaniitti galfataniidha jechuudha.

Tajaajilaa fayyaa horii jechuun horiin akka dhukkuboota garagaraatiin hin qabamne fi bakka bishaan qulqulluu ta'ee tokko fi marga dheedicha bakka sirrii ta'e tokko kan jiraachisanii fi bakka horiif mijataa ta'e tokko jiraachisanii tajaajilaa fayyaa horii eeguu keessaa isa tokko.

Midhaan argamsiisan jechuun midhaan qonnaan bultoonni qonna isaanii erga qotanii midhaan facasaniitii yeroo inni midhaan sana biqilee kunuunsa gahaa taasisanii galii irraa argatan midhaan argamsiisan jedhama. Innis faayidaalee akka nyaataa fi madda galiitiif kan ooluudha.

Midhaan nyaataa jechuun qonnaan bultoonni midhaan oomisha isaanii keessatti nyaataaf kan itti fayyadamani yookiis kanneen akka xaafii, qamadii, boqqolloo, garbuu fi kan kana fakkaatan oomishanii gabaaf dhiheessanii yookiis nyaataaf kan itti fayyadaman midhaan nyaata.

Horsiisee bultoota jechuun namoota diinagdeen isaanii horsiisa loonii irratti xiyyeeffate. Akkasumas nyaanni ykn soorani isaani wantoota loon irraa argamanii fi foon loonii akkasumas galiin isaan argatanii loowwan sana gurguranii kan itti fayyadaman.

Konkolaataa qonnaa jechuun konkolaatota qonnaa keessatti faayidaa guddaa kenna yookiin immoo kanneen akka haamanii dhahanii galii callaa argamsiisan yookiin immoo qonna sana keessatti qotanii karaale salphaa ta'een akka qonni sana xumuramuuf kan tajaajilan, konkolaataa qonnaa jedhamu.

Bineensota bakkee jechuun bineensota bosonatti galanii kan nama waliin Hin jiraanne. Akkasuma soorannii isaanii foon ta'ee yookiis biqiloota kan ta'ee kan ofii isaaniif barbaadatan soorata mataa isaanii fi nama waliin jiraachuu kan hindandeenye. Akkasuma namaafimoo faayidaa nyaataa fi tuurizimiif oolu.

Qonna sanyii jechuun qonnaan bultoonni sanyiin isaanii baraa hanga baraatti yookis immoo waggaa irraa waggaatti akka isaaniif taa'u, yookiis immoo sanyii sana baay'isuudhaa fi qonnaan bultoonni kan midhaan facaasanii sanyii midhaan sana baballisanii itti fayyadamanii qonna sanyii jenna.

Qonna industiriii jechuun qonna karaa ammayyaatiin gaggeeffamu yookiis immoo qonna karaa haala salphaa ta'e tokkoon gaggeeffamu kan humna bal'aa hin fudhanne yookiin yeroo dheeraa nama hin fudhanne oomisha gaarii tokko akka irraa argataniif kan nama tajaajiilu qonna ammayyaa qonnaa indastirii jedhama.

Baankii nyaataa jechuun baankii deeggarsaa jechuudhafa keenya akka addunyaatti baankii nyaataa dhaabateen jira innis yerootti biyyi tokko hanqina nyaataa yookiin daa'immanii fi maanguddoonni hanqina nyaataa muudateetti deeggarsa kan godhuu baankii nyaataa akka addunyaattis ta'e akka biyyoota keessatti kan hundaa'ee irratti xiyyafata.

Horsiisee bultoota jechuun qonnaan boltoota ta'anii gosoota qonnaan boltootaati. Garuu horsiisa loonii irratti xiyyeeffatanii kan hojjetanii fi akkasuma jireenyii fi dinagdeen isaanii horsiisa loonii irratti kan xiyyeeffateedha. Akkasumas illee loon isaanii kan akka madda galii.

Qonna sanyii jechuun qonnaan bultoonni sanyiin isaanii bara tokko keessatti akka daangaa godhatee hin dhaabannee fi sanyii isaanii hambisanii, facaasanii kan akka baay'atee galu taasisan yookiis immoo kan bara baraan itti fayyadamuudhaa fi kan tajaajilamanii qonna sanyii qotanii tti tajaajilamanidha.

Qonna konkolaataa jechuun qonnaan bultoonni qonna isaanii keessatti konkolaataa kan fayyadaman yookiis karaa aadaa qotiyyoon qotuu irra kan konkolaataadhan qotan irra bu'aa gaarii kan argata yoo ta'u; qonna konkolaataa kunii faayidaa gurguddaa biyya tokkoof kennaa. Karaa salphaa ta'ee tokkooni adeemsa qonnaa.

Agroo keemikaalota jechuun keemikaalota qonna keessatti qonnaan bultoonni aramaa qonna saanii irraa balleessuuf itti tajaajilamaniidhaa, fakkenyaa fi farraa aramaa gagara yookis immoo ilbiisota mataa midhaan nyaachuu dandayanii kan irraa balleessuu farraa aramaa jedhama.

Qonna indaastirii jechuun qonnaan bultoonni qonna karaa mala ammayyaa ta'ee tokkon qotuun akkan isaan itti fayyadaman qonna indaastiriidha. Qonna indaastirii kun isa bu'aa-qabeessaafi karaa ammayyaatii qotamuudha Kanaafi callaa gaariin akka argamuu fi kan f tajaajiilu qonnaa indaastiriiti.

Bineensota bakkee jechuun bineensota bosonatti galan yookiisimmoo bosona keessa jiraatanii nyaata mataa isaanii gaggeeffatan nama waliin jiraachuu kan hin feene yookaas kan namatti madaqee jiraachuu hin dandeenye boolla keessa yookiisimmoo muka gubbaa irratti akkasuma bishaan keessatti galanii kan jiratan.

Horsiisee bultoota jechuun jireenya isaanii yookiin diinagdeen isaanii namoota horsiisa loonii irratti taasisanii fi akkasuma diinagdeen isaanii yookiin immoo galiin isaan argatanii loon gurgurachuudha. Yookiin immoo maddee nyaataa isaanii loon gurguranii nyaataa bitatanii kan nyaataniidha.

sirna furdaa jechuun sirnaa biyya keenya keessatti haala sirrii ta'ee tokkon gaggeeffamu yookiin immoo sirna jabinan gaggeeffamu jechuudha fakkeenyaa sirna fuudhaa fi heeruma biyya tokko keessatti gaggeeffamu sirna furdaa jedhama. sirni gaddaa fi gammachuu gara garaa illee kaasun ni dandaa'ama.

Sirna furdaa jechuun sirna biyya tokko keessatti haala wal fakkaataa tokko kabajni itti gaggeeffamuu yookiin simu fakkeenya sirni fuudhaa fi heerumaa biyya tokko keessatti gaggeeffamu sirna furdaa jedhama. Sirni gaddaa fi gammachuu biyya tokko keessa jirus illee akkasuma sirna furdaa jedhamee beekama.

Konkolaataa qonnaa jechuun konkolaataa qonna keessatti itti fayyadaman yookiis immoo qonna karaa ammayyaatiin gaggeeffamu keessaa tokko qonna karaa konkolaataatiin qotamuudha. Innis bu'aa-qabeeyyii qonnaan bultoota kan taasisuudha. Haala salphaadhaan yeroo gabaabaa keessatti qotanii galii guddaa akka argatan godha.

agroo keemikaalota jechuun keemikaalota qonnaa irratti xiyyeeffatanii yookiin immoo qonnaa fi bahanii oamishamaniidha. fakkeenya farra aramaawwan garaagaraa ta'uu farra ilbiisota garagaraa midhaan nyaatanii midhaan barbadeessuu danda'anii kan ajjeessuu farra keemikaalaa jedhama.

Qonna sanyii jechuun qonnaan bultoonni sanyii haaraan tokko yeroo dhufu sanyiisaa sana babal'isuudhaa fi kan facaasanii yeroo galiin isaa baay'ate argameti bal'inaan kan facaasaniiitti fayyadamani madda nyaataatiif yookiin immoo soorataaf kan itti fayyadamaniidha.

Konkolaataa qonnaa jechuun qonnaan bultoonni qonna isaanii keessatti konkolaataadhan kan qotani. Humna isaanii qusachuudhaanii fi yookiin immoo yeroo isaanii qusachuudhaanii oomisha gaarii ta'ee tokko akka argatanii fi konkolaataa qonnaa fayyadamanii kan ittiin hojjetaniidha.

Agiroo keemikaalii jechuun qonnaan bultoonni qonna keessatti keemikaalota garagaraa kan fayyadaman jechuudha. innis farra haramawwan garaagaraa yookiis immoo farraawwan ilbiisotawwan garaagara midhaan nyaachuu danda'anii kan balleessuu danda'u agiroo keemikaala jedhama.

midhaan argamsiisan jechuu qonnaan bultoonni midhaan argamsiisanii yookiin erga qotanii qonna isaanii isaanii irraa callaa gaarii argatanii tajaajilota gargaraaf yoo itti fayyadaman midhaan argamsiisan jedhama. fakkeenyaaf akka midhaan nyaataa qonna isaanii keessatti argatu.

bineensota bakkee jechuun bineensota bosoonaa yookiis immoo warree manatti hingallee nama irratti madaquu dhiisanii ofii isaaniin ala keessa kan jiraata yookiis immoo bosoona keessa, bool'a keessa muka irratti, bishaan keessatti warreen jiraachuu danda'anii warreen madda nyaataatiifis ta'ee madda tuurizimiif fayyadanidha.

qonna indaastirii jechuun qonnaan bultoonni qonna karaa aadaatiin qotuu irraa qonna karaa ammayyaatiin qotuun bu'aakka waan argatanii fi qonna indaastirii tiin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha kanaaf iyyuu qonna indaastirii bu'aawwan gurguddaa qaba caallaa gaarii argamsiisuudhaaf humna qusachuudhaaf yeroo qusachuudhaaf ille kan gargaarudha.

Qonna sanyii jechuun qonna bultoonni sanyii isaanii bara kan irraa baraa isa dhufutti akka daddarbuufi oomishaalee oomishan san irra hanga fayyadaman itti fayyadamani kan hafe immoo facaasani baay'atee sanyiin san akka argamuu kan itti fayyadamaniidha.

Midhaan argamsiisan jechuunni qonnaan bultoonni qonna irratti xiyyeeffatan tokko qonna qotanii galii gaarii irraa argatanii callaawwan isaan argatan sunii midhaan argamsiisa kan jedhamuufi tajaajilota garagaraaf kanitti fayyadaman kaneen akka nyaataa kurkurtaa gabaatti kan itti fayyadaman.

Baankii nyaataa baankii nyaataa jechuun baankii deeggersa nyaataa taassisu jechuudha. Akkasumas akka addunyaatti kan hundeeffamee jiru baankii nyaataa biyyootan hanqina nyaataa qabanii fi deggersaawwan garagaraa kan taasisu baankii nyaataa waa'ee dhimma nyaataarratti xiyyeffatee kan hojjetudha.

Qonna sanyii jechuun qonnaan bultoonni sanyiin isaanii bararraa bara dhufuutti akka tajaajiluufi sanyii isaa sana osoo hin balleessiin wagga irraa waggaatti facaasanii kan itti fayyadaman yookiin immoo galii kan irraa argatanii qonna sanyii jedhama.

Qonnaan bultoota jechuun namoonni dinagdeen isaanii qonna qofarratti xiyyeeffatee fi oomisha gaha ta'e tokko oomishanii gabaaf dhiyeessanii galii biyyattii tokkoo guddisuu danda'anii fi baay'ee bu'aa qabeessa maatii isaaniifillee kan ta'e qonna dha. qonni utubaa diinagdee biyya keenyaati.

Midhaan argamsiisan jechuun namoonni midhaanii yeroo qotan ykn qonnaan bultoonni midhaan oomishanii galchanii haala gaarii ta'ee tokkoon itti fayyadaman midhaan argamsiisan yookiin immoo callaa gaarii tokko yeroo argatanii midhaan argamsiisan kan jedhamuufi madda nyaataa garagaraatii.

Agiroo keemikaalota jechuun keemikaalota qonna keessatti qonnaan bultoonni fayyadamanii qonni isaanii oomisha gaarii akka argamsiisuuf kan itti tajaajilamanidha. Fakkeenyaaf fi farra ilbiisota garaagaraa kan itti buufanii oomisha isaanii oomishanidha.

Agiroo keemikaalii jechuun qonnaan bultoonni qonna isaanii keessatti oomisha gaarii tokko argachuudhaaf keemikaalota gara garaa, farra ilbiisootaa kanneen akka farra aramaatiin qonna isaanii keessatti yookiis immoo biqiloonni isaanii yeroo biqilan keessatti kan itti fayyadamanidha.

Misooma bosonaa jechuun namoonni bakkeewwan bosonni hin jirre yookiis moo bakkeewwan qilleensisaa baay'ee hammaataa ta'ee tokko bosonaa dhaabuudhaanii qilleensaa isaanii sirreessuu fi naannoowwan isaanii bareechuu fi akkasuma haala roobaa tokkollee to'achuuf kan barbaachisu misooma bosona.

Bineensota bakkee jechuun bineensota bosonaa ta'aaniitoo kan namaa wajjiin madaqanii hin jiraanne, kan boolla keessa yookiis immoo bosonaa keessa akkasuma mukeen gubbaa irratti, bishaan keessatti kan galanii fi faayidaalee akka maddeen nyaataa yookiis immoo madda tuuriizimiitiif kan oolaniidha.

konqolaataa qonnaa jechuun qonnaan bultoonni yeroo qonna qotan konkolaataa fayyadamanii yeroo gababaa keessatti qonnaa isaanii akka xumuranii fi kan gargaaruudha. akkasumas qonna humna isaanii osoo hin baasiin qotanii galii olaanaa ta'e tokko argachuf qonna konkolaataa fayyadamu.

Konkolaataa qonnaa jechuun qonnaan bultoonni konkolaataa fayyadamanii qonna kan qotanii yookiis immoo karaa ammaayyaa ta'een qonna qotuu jechuudha. Innisi qonnaan yeroo konkolaataadhaan qotanii haala salphaa ta'e tokkoon qonna kan qotanii fi kan tajaajiluu fi galii guddaa ta'e tokko kan itti argatanidha.

konkolaataa qonnaa jechuun konkolaataa qonna keessatti iddooo guddaa qabu yookiin immoo ala salphaa ta'e tokkoon qonna qotuu kan danda'uu fi yeroo gabaabaa keessatti qonna qotee xumuruu kan danda'u akkasumas illee galii guddaan akka argamuu fi kan fayyadu qonna konkolaataati.

qonnaan bultoota jechuun biyya keenya keessatti qonnaan bultoonni haay'ee diinagdee keessatti gahee olaanaa kan taphatan yoo ta'anii keessuma galii gaarii argamsiisanii gabaaf dhi'eessanii madda galii kan argamsiisanii qonnaan bultoota kanaaf qonnaan bultoonni utubaa diinagdee biyya keenyati.

Aagiroo keemkaala jechuun qonna keessatti keemikaalota garagaraa oomishamanii kan itti fayyadamaniidha. Qonnaan bultoonni oomishni isaanii haala gaariidhaan bu'aa qabeessa akka ta'uu fi keemikaalota garagaraa fayyadamanii jarmoota farraa midhaanii ta'anii.

Baankii nyaataa jechuun baankii deeggarsa nyaataa taasisuurratti xiyyeeffate hojjetuudha. Biyyi tokko hanqinni nyaataa yeroo ishee mudate lubbuun namaa akka hin dabarree fi deeggarsa kan taasisuu fi waa'ee hanqina nyaataa fi raabsama nyaataa irratti kan hojjatudha.

bineensota bakkee jechuun bineensota bosonaa keessatti galanii nama waliin hin jiraanne yookiisimmoo namatti madaqee jiraachuu kan hin dandeenye akkasuma faayidaa garagaraatiif kan oluudhaa. fakkenyaaf naannoowwan qulqulleessuuf kan ooluudha. yookiisimoo raqawwan garagaraa naannoorraa kaasuun madda tuurizimiitii fi madda nyaataaf,

Midhaan argamsiisan jechuun qonnaan bultoonni midhaan erga qonna isaanii qotanii yeroon isaa erga ga'ee midhaan sana dhahanii callaan argatan sana qonna argamsiisan jedhame kan beekamuudha innisii faayida garaagaraaf kan ooludha. Fakkeenyaa fi madda nyaataatiif madda gabaa gurguranii qarshee argachuuti.

qonna indaastirii jechuun qonnan bultootnni karaa ammayyaatiin qonna fayyadamanii kan qootanii fi akkasumas haala salphaa ta'een qonna isaani sana qootanii oomisha gaarii akka irraa argatanii fi humna heddu osoo hin baasiin karaa ammayyaawaa ta'een kan qotanidha.

baankii nyaataa jechuun akkuma baankiiwwan biyyaalessa garaagaraa argamanii baankii immoo nyaata irratti xiyyeeffate yeroo itti daa'immanii fi nammni gurgudoowwan garaagaraa biyyi tokko beelofte madda nyaata deeggaruudhaan tajaajiludha.

Midhaan nyaataa jechuun qonnaan bultoonni oomisha isaan oomisha yookiis immoo midhaan isaan oomisha nyaataaf kan oolu yoo ta'u, akkasumas faayidaalee namoonni gabaa irratti dhiheessanii irraa bitatanii nyaataaf itti fayyadamaniif illee kan fayyadu midhaan nyaataati.

Baankii nyaata jechuun baankii deeggarsa nyaataa irratti xiyyeeffate hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf biyya tokko keessatti hanqinni nyaata yoo mudate maanguddoonni fi daa'immaan waan miidhamaniif innis akkasuma deeggersa gahaa ta'e tokko yookiin immoo dhimma nyaataa irratti bal'inaan kan hojjetu.

Qonnaan bultoota jechuun namoota qonnaa irratti xiyyeeffatanii hojii isaanii geggeeffataniidha. Fakkeenya qonnaan bultoonni qonnaa oomisha midhaan irratti kan xiyyeeffatanii fi horii horsiisuu irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'anii faayidaan isaan qonnaa irraa argatanii midhaan maatii isaanii jireenya isaanii jijjiiranii kan ittiin jiraataniidha.

Horsiisee bultoota jechuun namoota horsiise bultoota yookiin immoo dinagdeen isaanii horsiisa loonii irratti kan xiyyeeffatee fi kan galiin isaan qabanii horsiisa loonii irratti kan xiyyeeffatee yoo ta'uu tajaajilota garagaraa yookiin immoo gurguranii gabaaf kan dhiyeessani.

Qonni looni yookin immoo horsiisee bultoota jechuudha. Horsiisee bultoonni namoota qonna irratti yookiis immoo horsiisa loonii irratti xiyyeeffatanii galii isaanii isa ta'e maddii isaani horsiisa loonii sana foon isaan nyaatanii aannan isaanii dhuganii.

Horsiisee bultoota jechuun namoota yookiisimmoo ummatoota horsiisa loonii irratti xiyyeeffatanii loon isaanii akka galii guddaatti ilaalanii itti fayyadamaniidha. Akkasumallee faayidaa loon irraa kan argatanii kenneen akka dhadhaa, foon isaaniitti fayyadamuu, gogaani isaaniilee gurgurachu.

Konkolaataa qonnaa jechuu qonnaan bultoonni qonnaa isaanii keessatti karaa aadaa qotuu irra karaa ammayyaa konkolaataadhaan qotanii yookiis oomishaalee isaanii akka guddatuufi waantoota ammayyawwaa ta'e fayyadamanii kan ittiin hojjetaniidha. Konkolaataa qonnaa jedhamanii bu'aa gaarii biyya tokkoof argamsiisaa haala salphaa ta'ee tokkoon dinagdee biyyaa guddisu.

Horsiise bultoota jechuun horsiisa loonii irratti xiyyeeffatanii namoota diinagdeen isaanii horsiisa loonii irratti hirkatee kan jiraatuu fi loonii isaanii irraa bu'aa guddaa kan argatanidha. Fakkeenyaaf dhadhaa isaanii gurgurun, foon isaanii illee akkasuma nyaataaf kan itti fayyadamanidha.

Qonna indaastirii jechuun mala qonnaa ammayyaa ta'eetoo faayidaa gurguddaa qonnaan bultootaa f kanbkeenuudhaa. Fakkeenyaaf qonna indaastirii qonnaan bultoonni haala salphaa ta'ee tokkon qonnaa akka qotanii f galii baay'ee guddaa ta'ee tokko akka argatan bu'a qabeessummaa qonnaa isaanii irratti akka gammadanii jiraataniif.

Agiroo keemikaala jechuuni qonna keemikaalota garaagara fayyadamanii qotuu yookiis immoo ilbiisota garagaraa oomisha midhaanii keessatti midhaan barbadeessuu danda'anii kan irraa balleessuu fi yookiis immoo farra aramaa garaagaraa oomisha keessaa kan balleessuu hagiroo keemikaala jedhama.

qonnaan bultoota jechuun namoota qonna irratti xiyyeeffatanii hojii isaanii hojjatanii akkasumas illee galiin isaan midhaan qonna midhaanii kan ta'ee fi akkasuma gabaaf kan dhiyeeffatanii bu'aa irraa argatan yookiin maallaqatti jijjiiranii fayyadaman qonna midhaanii kan jedhamudha.

Qonna sanyi jechuun qonnaan bultoonni sanyiin isaanii gabaabbatee akka hin hafne yookiin immoo oomishni isaanii waggaa irra waggaatti darbe akka itti fayyadamanii fi sanyii midhaan isaanii sana kaahuudhaan yeroo ga'eetti facaasanii sanyii isaa sana kan baay'isaan qonna sanyii jedhama.

Qonna indaastirii jechuun qonna karaa amayyaatiin gaggeeffamu yookiin immoo mala karaa ammayyaatiin ta'ee galii guddaa argamsisuf kan fayyaduu fi yeroo gabaabaa keessatti bu'aa-qabeessa kan ta'ee fi humna qonnaan bultoota kan qusachuu danda'uudha.

Bineensota bosonaa jechuun bineensota bakkeetti galanii nama waliin hin jiraanne yookiis namatti madaqanii kan hin jiraanne kan bosonaa keessa yookiin mukarraa yookis immoo bishaan keessa jiraachuu danda'anii fi akkasumas soorata mataa isaanii ofii isaaniif kan barbaaddatanii fi bakka jireenyaa ofi kan beekanidha.

Tajaajila fayyaa horii jechuun horsiisee bultoonni fayyaan hooriisaanii akka eegamuu fi carraaqii gochuu kan qaban yookiisimmoo tajaajila fayyaa horiisaanii eeggechuu fi talaalliiwwan garagaraa horiisaaniitiif kennuun baay'ee gaarii kan ta'ee fi akkasumas fayyaan horiisaanii yoo jiraate bu'aa qabeessummaa kan qabudha.

Qonna sanyii jechuuni qonnaan bultoonni sanyiin isaanii akka dheeratuuf yookiis immoo sanyiin isaanii akka baayyatuu fi oomisha isaanii keessatti deddeebisanii sanyii sanaa wagga waggaan kan qotanii fi sanyiin isaa akka baayyatuuf kan taasisani, qonna sanyii jedhamee kan beekamudha.

Qonna indaastirii jechuun qonnam mala qoonnaa karaa ammayyaa ta'een gaggeeffamuu tokko ta'uun qonnaa karaa bareedaadhaan callaa gaarii argamsisuu danda'u jedhamee kan beekamuudha. Innis qonnaan bultootaaf humnasaanii qusachuun kan danda'uudha.

Qonna sanyii jechuun qonnaa multoonni sanyiin midhaan isaanii sanaa akka sirritti baay'atuuf yookiis immoo gosni midhaan sanyii sanaa akka baayyatu taasisuudhaaf qonnaa qotan keessatti sanyii sana hambisanii dabalanii baay'isanii akka qotaniif kan taasisa.

Midhaan argamsiisan jechuun qonnaan bultoonni erga qonna isaanii qotaniitii oomishn isaanii sana qonnaa irraa argatanii caallaa gaarii yeroo ta'ee qonna argamsiisan sana midhaan argamsiisan jedhamanis kan madda nyaataafitti fayyadamani akkasuma galiiwwan gabaa keessaa ni arga.